Oduun mala ittiin odeeffannoon haaraa uummata bira gahu yommuu ta'u, kunis immoo nama ogummaasaaa qabuun, fakkeenyaaf gaazexeessaadhaan qindaa'ee hawaasaaf darbuu danda'a. Kunis waanta barbaachisaa fi odeeffannoo haaraa akka uummata bira qaqqabu gochuu keessatti waanta gahee taphatudha jechuudha.

Ispoortiin kan namani Hundi jaallatuufi gosoota hedduu kan of keessatti hammate akkasumas hojjetanii karaa ittiin madda galii sassaaban ispoortiin madda gammachuu guddaadha

Faashinii Faashiniin wanta haaraa kan kana dura barameen alatti gara hawaasaatti dabalamu yommuu ta'u, kunis immoo haala uffannaa ta'uu danda'aa, haala jireenyaa ta'uu danda'a. Faashiniin gaarummaas qaba garuu akkasumas immoo gaarummaas hin qabu. Sababiin isaa wantoota safuu hawaasaa wajjin hin deemnes dhufuu waan danda'uuf kuni gaarii miti.

Miidiyaa Hawwaasaa: Miidiyaan Hawwaasaa baay'ee barbaachisoo fi namni yeroo dadhabe kan itti bohaaruu danda’u akkasumas immoo wantoota haaraa karaa ittiin argachuu danda’u. Ani miidiyaalee hawwaasa baay'een jaalladha sababiin isaa odeeffannnoo haaraa yeroodhaa gara yerootti darban kan ittiin argachuu danda’u waan ta’eef.

Meeshaalee manaa fi waajjiraalee Meeshaalee manaa yoo jennu kanneen mana keessatti itti fayyadamnu yoo ta'u; Meeshaalee waajjiraalee jechuun immoo waajjiraalee keessatti kan itti fayyadamnu dha. Waajjirri tokko meeshaa hin qabu yoo ta'e, hojii barbaadu tokko hojjechuu hin danda'u. Akkasumas immoo mana keessatti meeshaalee manaa yoo hin qabne wanta mana keessatti hojjechuu barbaanne itti hojjechuu hin dandeenyu.

Oduu Oduun nama ogummaa isaa qabuun yookaan gaazexeessaadhaan qindaa'ee dhihaachuu kan danda'u fi kunis immoo odeeffannoowwan haarawaa hawaasaaf yeroodha gara yerootti kan dabarsudha . Garuu oduun waantota nama walitti buusuu danda'u of keessatti qabachuu waan danda'uuf Kun immoo hawaasaaf yaaddoo ta'uu danda'a.

Rifeensa: Rifeensi kutaa qaama keenyaa keessaa tokko yeroo ta'u, kunis immoo iddoowwan gara garaatti biqiluu danda’a. Fakkeenyaaf mataa keenya gubbaatti, akkasumas bobaa keenya jalatti. Namni rifeensa qabu baay'ee gammadee jiraachuu danda’a. Sababni isaas mataa keenya gubbaatti yeroo biqilu aduu namarraa dhorkuu ni danda’a. Kanaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha.

Hooggantoota Beekamoo Hooggantoota beekamoo jechuun hoggantummaadhaan namoota hawaasa biratti beekaman yommuu ta'an, isaan kunis immoo hojiiwwan gaggaarii hojjechuudhaan warreen qaxalee ta'anii fi baay'ee nama boonsanii dha jechuu dha. Isaan kun immoo hawaasa tokkoof bu'aa guddaa warreen buusuu danda'anii fi saba isaanii addunyaatti beeksisuu warreen danda'anii dha.

Daldalaan nama hojii daldalaa hojjetu yommuu ta'u, gabaan immoo iddoo itti daldalaan hojii isaa yookaan ammoo wantoota gurgurtaaf dhiyeeffachuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf daldalaan bu'a qabeessa yommuu ta'u, guddina biyyaa keessatti gahee guddaa taphata. Kanaaf daldalaan baay'ee barbaachisaadha.

Meeshaaleen miidhaginaa mana keessatti kan hojjatamuu danda'an yookaan immoo gabaarraa bitanii kan itti fayyadamuu dandeenyu yommuu ta'u, kanas immoo miidhaginaaf kan itti fayyadamnu mana keessatti ta'uu danda'a akkasumas uffannaa ta'uu danda'a baay'ee kan ittiin bareennuu fi nu gammachiisan baay'ee jaallatamoodha jechuudha.

Kitaabota matseetii fi gaazexaawwan Kitaabota matseetii fi gaazexaawwan waantota baayyee barbaachisoo beekumsa gad fagoo argachuu dandeenyu, isaan Kun hawaasaaf baayyee barbaachisoodha. Kunis beekumsa irraa maddisiifannaa karaa ittiin qaramuu dandeenyu waan ta'eef.

Hoggantoota beekamoo jechuun namoota hoggansaan hawaasa keessatti akkasumas waajjiraalee mootummaa keessatti gahee guddaa taphatan, namota dandeettii ajaa'ibaa qaban yommuu ta'an, isaan kunis guddina hawaasaa keessatti akkasumas hojii hojjetan tokko irratti milkaa'ina hojii sanaa irraatti gahee guddaa qabu jechuu dha.

Daldalaa fi gabaa. Daldalaan nama hojii bittaa fi gurgurtaa rawwatu tokko yammuu ta'u; gabaan immoo bakka itti daldalan meeshaalee bitu barbaadan tokko yookiinis gurguruu barbaadutokko dhiyeessuu fi itti argatu yammuu ta'u, daldalaan guddina biyya tokkoo keessatti ga'ee guddaa taphata. Sababni isaa yeroo isaa kennee waan hojjetuuf of isaas bu'a qabeessa godhee biyya isaa bu'a qabeessa gochuu danda'a.

Qonni gosoota hojii jiran keessaa tokko yommuu ta'u, karaa itti namni wantoota jireenyasaaf isa barbaachisu ittiin argatudha. Qonnimmoo gosa lamatu jira: horii horsiisanii buluu fi lafa qotanii buluu. Isaan kun lachuu namoota hojjetuuf gammachuu guddaa qabu. Sababiin isaa karaa itti madda galii sassaabbatan waan ta'aniif.

Ogummaa fi aadaa Ogummaa jechuun dandeettii uumamaan yookiis karaa barnootaa arganne dandeettii hojii hojjechuu danda'uu keenya yemmuu ta'u, kunis immoo kennaa gaaridha. Aadaan immoo calaqqee yookaan ibsituu saba tokkoo kan eenyummaa saba tokkoo ibsu yemmuu ta'u, namni aadaa qabu, eenyummaa isaa ibsachuu ni danda'a.

Siyaasa Siyaasni biyya kam keessattuu kan argamu yoo ta'u, fayidaas ta'ee miidhaas ni qaba. Fayidaan isaa gaafa mirga keenyaaf falmannu fayidaa qaba. Garuu immoo siyaasatti fayyadamanii namoonni nama miidhan miidhaa isaati jechuudha. Kanaaf siyaasa nan jaaladhas akkasumas immoo baayyee nama aarsa siyaasti.

Arkiteekcharii jechuun nama ogummaa yookaan dandeettii ijaarsaa qabu yommuu ta'u, ijaarsa jechuun immoo namni arkiteekcharii ta'e tokko hojjachuu kan danda'udha jechuudha. Arkiteekchariin guddina biyya tokkoo keessatti gahee guddaa qabu sababiin isaa yeroo ijaarsi garaagaraa gaggeeffamu waan hojjataniifi.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa kan gara garaatu jiru. Garuu manneen dhugaatii hin jaalladhu. Sababiin isaa dhugaatiiwwan alkoolii kanneen akka biiraa fa'a gurguruu waan danda'aniif baay'ee na aarsa. Manneen nyaataa garuu nyaatota gaggaarii kanneen fakkeenyaaf foonfaa ta'uu danda'a waan ta'eef baay'ee natti tola. Kanaaf manneen dhugaatii hin jaalladhu, manneen nyaataa ammoo baay'ee natti tolu, baay'ee na gammachiisu.

Faayi meeshaalee miidhaginaa yommuu ta'u, isaan kunis immoo manatti kan hojjetamanii fi akkasumas immoo gabaarraa kan bitaman bifa kennaatiinis namarraa kan argaman yommuu ta'u, uffannaallee ta'uu danda'a, ittiin faayamnee kan deemnu, kan ittiin bareednu, kan nu gammachiisu isaan kan kana dabalatee wantoota biroodha jechuudha.

Ispoortiin gosoota garaagaraatu jira. Isaanis immoo fayidaan isaanii sadarkaan isaaniis garaagara. Ispoortiin gammachuu adda addaa argachuuf nu gargaara. Madda galii keenyaa ittiin argachuuf nu gargaara madda gammachuuti jedhu namoonni baay'een baay'ee barbaachisaadha.

Qonni karaa ittiin jiruu ofii adeemsisan yommuu ta'u, kunis qonni gosa lamatu jira: horii horsiisanii buluu fi lafa qotanii buluudha. Ani qonna horii horsiisanii buluu baay'een jaaladha. Sababiin isaa beeyladoota baay'ee waanan jaaladhuu fi baay'ee waan na gammachiisaniifi!

Tajaajilli bu'uuraa wantoota akkasumatti jimlaan argamu yommuu ta'an, gurgurtaa qinxaaboo jechuun ammoo adda hihiranii kan gurguramu jechuudha. Tajaajilli bu'uuraa baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaa jimlaan gaafa argattu, bittu bu'aa irraa argatta waan ta'eef jechuudha. Shaaroon garuu tokko tokkoon waan bittuuf kasaaruu ni dandeecha.

Bu'uuraalee misoomaa Bu'uuraaleen misoomaa mootummaadhaan uummataaf kan diriirfaman yemmuu ta'u, isaan kunis immoo manneen barnootaa, ibsaa fi daandii ta'uu danda'u. Isaan kunis jiraachuun uummataaf fayidaa guddaa kan kennu dhabamuun isaanii garuu baayyinaan gaddisiisuu yookaan immoo kan rakkisuu danda'u fi rakkisaa kan ta'u bu'uuraalee misoomaa jedheetu jira.

Arkitekcherii fi ijaarsa Arkitekcheriin nama ogummaa ijaarsaa qabu yommuu ta'u, ijaarsa jechuun immoo wantoota garaagaraa ijaaruu dha. Arkitekcheriin biyya tokko keessatti gahee guddaa qaba. Sababiin isaa, ogummaa ijaarsaa waan qabuuf wantooti garaagaraa yoo ijaaramu ni qajeelcha, ni sirreessa. Kanaafuu, ogummaa gaarii dha.

Asxaan mallattoo wantoota gara garaa ibsuudhaaf iddoo adda addaatti fayyadamnu yommuu ta'u, kunis immoo dhaabbilee dhuunfaanis ta'e dhaabbilee mootummaatiin fayyadamuu kan danda'udha. Fakkeenyaaf asxaan alaabaa irratti ni argama, alaabaa Itoophiyaa irratti kan argamu fakkeenyaaf walqixxummaa sabootaaf sab-lammootaa ibsuuf kan gargaaru yommuu ta'u, kunis immoo baay'ee nama gammachiisa! Asxaan faayidaa hedduu qaba. Kana malees immoo wantoota biraa ibsuuf ni fayyadamna jechuudha.

Meeshaaleen manaa mana keessatti kan itti fayyadamnu yommuu ta'u, isaan kunis baay'ee barbaachisoodha. Namni meeshaalee manaa hin qabne baay'ee rakkata. Sababiin isaa wantoota mana keessatti nyaatafaa ittiin qopheeffachuuf itti fayyadamu hin qabu waan ta'eef, rakkachuu ni danda'a.

Bu'uuraaleen misoomaa mootummaadhaan kan diriirfaman ta'anii hawaasaaf tajaajila bu'uuraa kan kennanidha. Fakkeenyaaf kanneen akka bishaanii, ibsaa, buufata fayyaa, manneen barnootaa isaan kun wantoota barbaachisaa ta'anii hawaasni kan qabu baay'ee rakkachuu danda'a.

Gidduu galli bashannanaa iddoo itti bashannanuu dandeenyuu fi bakka baay'ee jaallatamaadha sababiin isaa yeroo dadhabnetti iddoo itti bohaaruu dandeenyu akkasumas madda galii illee argamsiisuu danda'uuf baay'ee barbaachisaadha.

Dhugaatiiwwan namni kamuu kan dhuguu danda'u yommuu ta'u, isaan kunis immoo gosoota garaagaraa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf dhugaatiiwwan alkoolii ta'uu danda'a dhugaatiiwwan lallaafaa ta'uu danda'a. Dhugaatiiwwan alkoolii hin jaalladhu sababiin isaa isaan kun gara amala badaatti waan nama geessaniif dhugaatiiwwan lallaafaa garuu gaariidha.

Faaya jechuun meeshaa miidhaginaa mana keessatti yookaan uffannaadhaan karaa itti fayyadamnu yemmuu ta'u isaan Kunis immoo miidhaginaa mana keenyaa akkasumas qaama keenyaaf nu gargaaru.

Rifeensa. Rifeensi kutaa qaama keenyaa keessaa tokko yammuu ta'u; kunis immoo idddoowwan garaa garaatti argama. Fakkeenyaaf buqqee mataa keenyaa irratti, bobaa keenya jalatti argamuu ni danda'a. Kunis immoo mataa keenya irratti kan argamu aduu nurraa ittisuuf akkasumas miidhagina qaama keenyaafis ni gargaara.

Muuziqaa Muuziqaan meeshaa ammayyaa yeroo namni dadhabetti yookaas bohaartiidhaaf namni kan itti fayyadamuu danda'u yommuu ta'u, kunis immoo nama kamiifuu baay'ee barbaachisaa dha. Meeshaan muuziqaa gosoota hedduutu jira. Fakkeenyaaf, kiiboordii faa ta'uu danda'a; akkasumas immoo kanneen biroo ta'uu danda'u.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa Manneen dhugaatii Kan dhugaatiiwwan keessatti gurguraman yemmuu ta'an, Manneen nyaataa immoo nyaanni Kan keessatti gurguramanidha. Manneen dhugaatii baay'een jibba. sababni isaa dhugaatii aalkoolii Akka biiraa waan keessatti gurguramaniif isaan kun araadaaf warreen nama saaxilan yemmuu ta'an guddina hawwaasa tokkoo keessatti baay'eetti Akka hawwaasni hin guddanne Kan gochuu danda'anidhaa jechuudha.

Meeshaaleen miidhaginaa kan isaaniraa hubachuu dandeenyu wantoota miidhaginaaf itti fayyadamuu dandeenyu yommuu ta'an isaan kaan immoo mana keenya ta'uu danda'a. Akkasumas waajjiraalee garaagaraa keessatti fayyadamuu kan dandeenyudha. Isaanis miira keenya kan hawwatanii fi ilaallee kan itti bashannanuu dandeenyudha.

Daldalaan nama hojii bittaa fi gurgurtaa raawwatu yoo ta'u, gabaan immoo iddoo itti daldalaan meeshaalee gurguruu fi akkasumas immoo meeshaalee bituu barbaade ittiin bitudha. Daldalaan guddina biyyaa keessatti gahee guddaa taphata nama baay'ee cimaa waan ta'eef nama of kennee hojjatee yeroo isaa kennee hojjatu waan ta'eef, ofiisaa fi biyya isaas guddisuu nama danda'udha.

Barumsi adeemsa ittiin muuxannoo dura hin qabne yookiis immoo beekumsa dura hin qabne ittiin argannu waan ta'eef beekumsi baay'ee barbaachisaadha. Garuu namni barumsa barachuu hin dandeenye baay'ee rakkata sababiin isaa karaa ittiin beekumsa gonfatu hin qabu waan ta'eef.

Daldalaan nama hojii daldalummaa yookiis bittaa fi gurgurtummaa raawwatu tokko yommuu ta'u, gabaan immoo iddoo itti daldalaan wantoota gurgurtaaf dhiyeeffachuu danda'udha jechuudha. Daldalaan guddina biyyaa keessatti gahee guddaa taphata. Kunis immoo baay'ee of kennee waan hojjetuuf biyyi tokko daftee akka guddattu gochuu danda'a.

Meeshaaleen miidhaginaa akkuma maqaa isaa irraa hubannu meeshaalee miidhaginaaf itti fayyadamnu mana keessatti itti gargaaramnu fi iddoowwan garagaraatti uffannaa illee ta'uu danda'an itti fayyadamnu jechuudha.

Miidiyaa Hawaasaa Miidiyaan hawaasaa karaa ittiin odeeffanooleen gara garaa hawaasaaf itti darbu yommuu ta'u; isaan kunis immoo biyya tokko keessati gahee guddaa kan taphatanii fi guddina biyyaa keeessattis karaa ittiin uummanni komee qabu karaa ittiin dhiyeeffatus waan ta'eef baay'ee barbaachisoo dha. Isaan kun baay'ee biyya tokkoof nii barbaachisu jechuu dha.

Meeshaalee manaa. Meeshaaleen manaa mana keessatti nyaata bilcheessuuf akkasumas wantoota garaa garaa hojjechuuf kan itti gargaaramnu yammuu ta'uu baayyee barbaachisaadha. Meeshaalee manaatti fayyadamee ani wantoota garaa garaa yammuun hojjedhu baayyee na gammachiisa. Baayyee kan ani itti gammaduu fi bo'aaruudhas.

Bu'uuraalee misoomaa Bu'uuraalee misoomaa innis mootummaadhaan hawaasaaf kan diriiran yemmuu ta'an, isaan kunis immoo hawaasaaf gahee guddaa taphatu. Bu'uuraalee misoomaa kanneen akka ibsaa fa'aa baayyee fayidaa guddaa qaba. Baayyeen ajaa'ibsiifadha sababbiin isaa waantota haaraa karaa teekinooloojii dhufan waan ta'aniif.

Beeksisa: Beeksisni karaa ittiin wantoota haaraa dhyfan tokko karaa ittiin beeksisnu yeroo ta'u kinis immoo baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf ani beeksisa baay'ee jaalladha sababni isaa wantoota haaraa yeroodhaa gara yerootti gara addunyaa kanaatti dhufan karaa ittiin baru waan ta'eef baay'ee na gammachiisa.

Siyaasni yaada baay'ee wal xaxaa fi yaada ifa ta'e kan hin qabne garuu immoo yeroo baay'ee kan inni ittiin beekamu aangoo, murtii murteessuu fi akkasumas immoo qajeelfamoota adda addaa kan of keessatti qabatudha. Sababii siyaasaatiin lubbuu namoota baay'ee baduu waan danda'uuf siyaasni baay'ee na aarsa garuu immoo karaa ittiin mirga ofii ittiin falmatan waan ta'eef barbaachisaadha.

Geejjiba jechuun iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti imaluu yommuu ta'u, turizimiin immoo iddoo adda ta'e daawwannaaf kan ta'uu kan danda'u, madda galii argamsiisuu kan danda'u fi Immigireeshiniin immoo biyya tokkoo gara biyya tokkootti imaluu jechuudha. Immigireeshiniin biyya ofii gadhiisanii gara biyya biraatti godaanuu waan ta'eef, baay'ee hamaadha.

Kuduraalee fi muduraalee Kuduraalee fi muduraalee gosoota nyaataa keessaa tokko yommuu ta'an isaan kunis immoo qaama keenyaaf annisaa kan kennan fi akkasumas garaa keenyatti waan nun ulfaanne nyaata baay'ee barbaachisoof baay'ee filatamoo kan ta'an akkasumas immoo Raafuu fa'a irraallee argachuu kan dandeenyu dha jechuu dha.

Kuduraalee fi muduraalee Kuduraalee fi muduraaleen gosoota nyaataa baay'ee filatamoo fi baay'ee namatti tolu yommuu ta'u isaan kunis immoo gatii salphaadhaan illee argachuu dandeenyuf baay'ee barbaachisoodha. Akkasumas annisaa qaama keenyaaf kennu, dhukkuballee qaamni keenya akka ofirraa ittisuu danda'u annisaa nuuf kennu.

Beeksisni wanta haaraa adeemsa ittiin hawwaasatti beeksifnu yammuu ta'u; kunis immoo karaa miidiyaa hawwaasaa ta'uu danda'a, akkasumas immoo waraqaa irratti barreeffamee iddoo garaa garaatti dhoobamee kan darbuudha. Beeksisni baayyee barbaachisoodha kunis odeeffannoo naaf Kenna.

Gidduu gallu bashannanaa iddoo adda bahe kan itti ijaarame yoo ta'u, namoonni dhaqanii iddoo itti bashannanuu danda'anidha. Kunis immoo madda galaa argamsiisuu waan danda'uuf waan baay'ee gaarii fi ajaayibaati. Sababiin isaa karaa salphaatiin haala ittiin maddisiisu waan ta'eef

Meeshaaleen adda addaa gosuma meeshaalee ta'anii gosoota hedduu kan of keessatti qabatan yommuu ta'an isaan kunis hojii barbaanne kamuu hojjachuuf kan nu gargaaranidha. Sababiin isaas gosoota hedduu waan qabuuf jechuudha. Garuu meeshaalee adda addaa jechuun gammachuu namaaf kennuu danda'u jechuudha.

Dhugaatiiwwan. Dhugaatiiwwan gosoota hedduutu jiru. Fakkeenyaaf dhugaatii alkoolii, dhugaatii lallaafaa fi kan kana fakkaataniidha. Dhugaatiin lallaafaa wanta barbaachisaadha. Dhugaatiin alkoolii garuu gaarii miti. Sababni isaa araadaaf wantoota nama saaxilan waan ta'eef; akkasumas guddina biyyaa keessatti summiidha.

Ogummaan dandeettii addaa karaa barnootaatiin dandeetti nuti hojii tokko hojjechuu dandeenyu yammuu ta'u; aadaan immoo calaqqee yookiin immoo ibsituu eenyummaa Saba tokkooti. Aadaan baayyee barbaachisaadha. Namni aadaa hin qabne eenyummaan isaa beekamuu hin danda'u. Ogummaa yoo qabaanne wanta kamuu hojjechuu kan dandeenyuu fi ofitti amanamummaatu nutti dhaga'ama.

Kopheewwan harka namaan tolfamanii yookaasimmoo gabaarraa bitamanii kan miilla kee keenyatti kaawwannee akka waa nun waraanneef iddoo tokkoo iddoo rokkotti imaluuf kan nu gargaaru yoommuu ta'u akkasumasimmoo wanta baayyee barbaachisudha sababbiinsaa bareedinaafis godhachuu ni dandeenya waan ta'eef

Manaa fi Mana jireenya, mManni harkuma namatin kan ijaarame kaayyoolii garagaraatiif ta'u danda'a, Mana jireenya jechuun garuu addatti keessuma jiraachuuf qofa kan ijaaramedha. Manni haallii ijaarsa isa addaa, adda ta'u danda'a, kunisimmo boca isa ilaalleetu'i haala itti ijaarame sana nu bo'aarsu danda'a. kanaaf manni baayyee barbaachisadha.

Hawaasa jechuun namoota naannoo tokko keessa waliin jiraatan yommuu ta'an, maatiin jechuun ammoo haadhaaf abbaa dabalatee ijoollee isaanii wajjin namoota mana tokko keessa waliin jiraatan jechuudha. Maatiin tokko gammachuudhaan yeroo jiraatu nagaa guddaa qabaata. Kanaafuu walii isaaniitiif baay'ee barbaachisoodha.

Hojiin kan dhalli namaa jiraachuuf jedhee dalagu yommuu ta'u, innis wantoota garaa garaa ta'uu danda'a. Waanta kamuu madda galii kan argamsiisuu fi kan hin argamsiisne, hawaasni tokko jiraachuuf jedhee kan itti hirkatudha. Hojii gaafan hojjedhu gammachuu guddaatu natti dhagahama. Sababiin isaa karaan madda galii koo sassaabbadhu waan ta'eef.

Ogummaan dandeettii namni tokko uumamaan qabu yommuu ta'u, aadaan immoo ibsituu eenyummaa saba tokkooti. Namni aadaa qabu tokko ni boona sababiin isaa eenyummaa isaa karaa ittiin ibsatu qaba waan ta'eef. Ogummaas yoo qabaanne iddoo baay'eetti nu gargaaruu danda'a.

Meeshaalee adda addaa akkuma maqaa isaarraa hubachuu dandeenyu meeshaalee gosoota adda addaa kan of keessatti qabatu yommuu ta'u Kunis immoo wantoota hojjachuu barbaanne gosoota garaagaraa hojjachuu barbaanne haala salphaan akka hojjannuuf nu gargaara. Sababiin isaa meeshaa gahaa qabna waan ta'eef.

Giddugala bashannanaa Giddugala bashannanaa jechuun iddoo adda bahe tokko hawaasni yookiis namoonni iddoo itti bashannananiif mootummaan qopheesse yomuu ta'uu, kunis immoo gammachuu guddaa namaaf kenna. Namoonni gaafa dadhaban dhaqanii iddoo sanatti bohaaruu waan danda'aniif baay'ee barbaachisaa dha. Akkasumas madda galii maddisiisuu danda'a jechuu dha.

Hawaasaa fi maatii Hawaasa jechuun namoota naannoo tokko keessa waliin jiraatan yemmuu ta'uu, maatii jechuun immoo haadha fi abbaa dabalatee ijoollee isaanii wajjin warreen mana tokko keessa waliin jiraatanidha. Maatiin biyya tokkoof bu'uura. Maatiin jira jechuun hawaasni jira jechuudha. Maatiin hin jiru jechuun hawaasni hin jiru jechuudha. Kanaaf maatiin baayyee bu'uura.

Nyaata Nyaanni gosa namni jiraachuudhaaf kan itti fayyadamudha. Kunis gosoota garaagaraa ta'u, namni yoo nyaata dhabe jiraachuu hin danda'u. Namni nyaata hin qabne yeroo gabaabaa keessatti illee du'uu waan danda'uuf nyaanni baayyee dhala namaatiif barbaachisaadha.

Qorichi aadaa karaa aadaatiin kan qophaa'uu fi namoonni yommuu dhukkubsatan namootuma karaa aadaa kennaniin fudhatanii ittiin wal'aanaman yoo ta'u, Kunis iddoowwan garaagaraatti argamuu danda'a. Qorichi aadaa gaarii mitii sababiin isaa miidhaa guddaa geessisuu waan danda'uuf qorichi aadaa gaarii miti.

Muuziqaa Muuziqaan meeshaalee ammayyaawaa keessaa tokko yommuu ta'an, namoonni yeroo mukaa'anitti, yeroo haalli isaan jibbisiisetti ittiin bohaaruu dhaaf, ittiin faarfachuu dhaaf, yeroo deemanitti ittiin bashannanuu dhaaf kan isaan gargaaru waan ta'eef, meeshaan muuziqaa nama hunda biratti jaallatamaaf baay'ee dinqisiisaa dha.

Ogummaa fi aadaa Ogummaa jechuun dandeettii namni tokko uumamaan yookiin karaa barnootaatiin gonfatu yemmuu ta'u, aadaa jechuun immoo ibsituu yookaan immoo calaqqee hawaasa yookaan saba tokkoodha. Ogummaan baayyee barbaachisa, baayyeen jaaladha sababbiin isaa hojii keenya keessatti, jireenya keenya keessatti baayyee kan nu gargaarudha.

Oduu Oduun nama ogummaa isaa qabuun yookaan immoo nama tokkoon qindaa'ee hawaasaaf kan oolu yoo ta'u, kunis immoo dhugaa ta'uu danda'a yookaan immoo soba ta'uu danda'a odeeffannoo gaarii waan irraa argannuuf nu barbaachisa. Garuu nama walitti buusuu danda'u isaan kun immoo nageenya namaatiif gaarii miti.

Miidiyaan hawaasaa faayidaas miidhaas qaba. Fakkeenyaaf wantoota aadaa uummataa wajjin hin deemne yommuu dabarsu miidhaa isaati akkasumas immoo gaafa odeeffannoo yeroodhaa yerootti uummataaf dabarsu immoo kunimmoo gahee isaati. Kanaaf miidiyaa hawaasaa baay'een jaaladhas baay'een jibbas!

Biqiltoota Biqiltoonni uumamaan yookiis immoo harka Waaqayyootiin kan uumaman yommuu ta'an akkasumas namoonni kan dhaaban waliin guddatan yommuu ta'u, isaan kunis immoo baay'ee nama gammachiisu. Daddaraaraan isaanii baay'ee nama gammachiisa. Akkasumas immoo gaafa lalisan baay'ee nama gammachiisa jechuu dha. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa!

Maashinoonni hojii keenya salphisuuf kan nu gargaaranii fi hojii keenya haalaan dafnee akka hojjannuuf kan nu gargaaranidha. Kanaaf Ani hojii koo maashinootaan hojjachuu baay'een filadha sababiin isaa sa'aatii koo waan naaf qusatuuf baay'een itti gargaarama kanaaf baay'een jaalladha.

Geejjibni namni iddoo tokkoo gara iddoo biraatti imalu yoo ta'u, konkolaataawwan immoo kan geejjibaaf iddoodhaa kan iddootti imalanidha. Konkolaataawwan baay'ee barbaachisaadha sababiin isaa sa'aatii geejjibaa kan qusatanidha. Isaan Kun hawaasaafis barbaachisoodha.

Kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan Kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan kan namoonni irraa beekumsa gonfachuu danda'an yommuu ta'an, kitaabni isaan kaan irra guddaa dha. Akkasumas, carraan irra darbuu isaa xiqqaa dha. Gaazexaawwan garuu yeroo gabaabaa qofa fayyadu. Garuu isaan kun sadanuu baay'ee barbaachisoo dha.

Hawaasa jechuun namoota naannoo tokko keessa walii wajjin jiraatan yommuu ta'an, maatii jechuun immoo haadhaaf abbaa isaanii dabalatee ijoollee isaanii wajjin mana tokko keessa kan waliin jiraatanidha. Maatiin jiraachuu hawaasaatiif oolu. Maatiin hin jiru taanaan hawaasni hin jiru. Maatiin hin jiru taanaan biyyi hin jiru jechuudha.

Giddu gala bashannanaa Giddu gala bashannanaa akkuma maqaa isaa irraa barannuu, iddoo addaa wayii tokkoo, iddoo hawaasni baayyatu tokko akka bashannanuuf harka mootummaan yookaan immoo nama dhuunfaatiin iddoo hojjetamu tokkodha. Kanaaf baayyee kan nu gammachiisuu fi bohaartii kan nuuf kennuudhaa.

Hoggantootni beekamoon hawaasa keessatti hoggantummaadhaan kan beekamanii fi isaan kunimmoo guddina hawaasaatiif gahee guddaa kan taphatanidha. Ani hoggantoota beekamoo baay'ee jaaladha. Sababiin isaa isaan guddina hawaasaa keessatti akkasumas immoo bu'aalee gara garaa hawaasaaf fiduu keessatti gahee guddaa taphatu. Hoggantootni beekamoon biyyaaf gahee guddaa qabu. Kanaaf baay'ee namatti tolu.